Umugoosi yuno aboneka ali ku computer ali kumina zi button ali ku soma,u mwene agwatile zi gloves ateleko i mask ku molu nenga kyibonekana kyili kyiilo

Imbata iye mumezi iliko yiyagala iliko isanyukamo yisanyusamo ili kubanga yivuga mumezi mezi gano gali makulu magali gesi ili kwivugilamu.

Uno umuseza aboneka amile kulubega luno kyina lwe gamezi esi bubaale buli ali kujendela mu mezi ali kwambuka ali kuza kuninilila aze anine lukungu lubonekele kyanjeleka kye kamezi gano, ne ingagi wene iyo iliyo namufeeli nabayo ni lukungu luli kubonekelela.

Basomi bali muchibina bali kusoma ne umulegeli Ali mumaaso ali kulegela baana bano baana bano ba bali musingubo zimbesemu, zingubo zino ziboneka niyo uniform welisomelo lyawe, umulegeli uli imaaso eno china ali umukelema wekasi